sagale yaa manchi beetira hasiissanotta ikitanna lowo geeshsha horo uuyitannotte sagale intiha ikiro woliqa lexinanni jawaantanni biinfanni konnira sagalete horo lowote kulannikkitte

Mini uduunni lowo geeshsha biifado ikkanna mittu manchi eo afirino garinni mini uduunne biifisiriha ikkiro hakku mini lowonta illete la"ate halchishanno baxisanno.

daganna maate lowo geha baxissannota ikkitanna mitte woyi lame sasete geha gamba yituro mitte daga ikkitanno hatti daga heeraaricho mimmitu ledo tidhite mitte daga ikkiteho daafira tidhama woyi tira dandiitaho konnira daga ikka faayyate

rosoho yaa manchi beettira lowo lowo geeshsha hasiisannoha ikkanna mittoricho anfoommokkire ronse afate hasiisannonke doogooti woy buusankeeti yaate konnira rosu msnchi beettira hasiisannori giddo mittoho.

Afantino gashaanonna annuwa yineemmoti lowo geeshsha loosuni albaa hige luphi yte lophite gashshaano heedhara dandiittawo hattono hayyoteni lophitino annuwanke heedhara dandiittano konira afantino gashuwanna annuwa lowo geeshsha heedhunkero faayaho yaate.

Sagale yaa manchi beettira hasiisanori giddo umitta ikkittanna manchi beetti reeyoteni lubbosi gargadhanohu sagale iteti yaate, konnira sagale yaa lowo lowo geeshsha hasiisanote yaate .

Kalaqonna qooxeessa yineemmorichi mittu qooxeessi giddo Kaaliiqi kalaqamunni kalaqinorichi addi addirichi biifaarinna giwisaari heerannorichooti yaate.

Supirimaarketete mirte lowo geeshsha faayya ikkittano hakki marre hidhinanni hira dancha ikkittawo coomado ikkittawo konnira supirimaariketete mirtuwa lowo geeshsha naadeemma ani".

Mini uduuni hattono lowo geeshsha biifado ikkara dandaano konira mini uduuni gudinse hidhine seekkine abbine wonshi'niha ikkiro minehono xumile ledano lowo geeshshano biifisanoho yaate.

Hodhishshaho yaa lowo geeshshsa hasiisannoha ikkanna roorimankanni manchi beettira lowo lowo geeshsha kaa'lo aanno woyi horo aannoho yaate konnira hodhishshu faayyaho

Mini uduunni yaa lowo geeshsha mineno biifisannoha ikkanna illenke la'neemmo woyite jawa geeshshsa baxisanno konni daafira mini uduunni lowo lowo geeshsha baxisanno

Daganna maate yineemmoti mitte woyi lame maate mittowa gamba yituha ikkiro mitte daga ikkitanno hatti daga lophitanni mimmitu ledo xaadooshshe kalaqqe hasiisaansars mimmituyiwi tidhitannote yaate konnira daganna maate faayyate

Ama'note yineemmoti dagga gamba yite magano magansidhanote, hatti dagga magano magasidhano woyte hiitto baxisano ,mitu qulaambo wodaninni magano magansira faayyate konira magasihinannikkiri daga heedhiniro Maganoho kunbulitine magansidhe.

Electrooniksete yineemmoti haammatu daniti heedhara dandiitanno kayinni mitte maa ikkitanno mine ninkera lowo geeshsha xawaabba uyitannonketa ikkitanno konnira electronikse lowo geeshsha faayyate

Muronna laalo mitte ikkitanna murote yineemoti muli barra winxoonniri woyi kaansoonniri fule murannote laalote yineemmoti muronniwiinni sa'e guma gummmissara martinota ikkiteyohura muronna laalo faayyate woyi mittete yaate

Mininna dubbu saada giddo mini saada lowo geeshsha manchi beettira horo uuyiitanno gobba saadaati yineemmoti addi addi daganni dagge mitte daga daa"atte la'ate lowo geeshsha faayya ikkinohura konni daafira mininna dubbu saada lowo geyaa faayyate.

baadi xaggaati yineemmoti manchi beettira lowo geeshsha horo uytannote yaate konnira baalinke baadi xagga garunni horonsi'nummoha ikkiro lowo lowo geeshsha kaa'lo uytannonkete yaate

Hodhishaho yaa manchi beettira hasiisannori giddo umiha ikkanna mittu manchi mitto darga harannoha ikkiro hodhishunni haranno daafira lowo geesha kaa'lo aannorichi giddo umiho yaate

Loosu yaa manchi beettira hasiisanohu giddo umiha ikkanna looso loossano manchi egenno afirara dandaano ee woxu womaashsha afirara dandaano, konira loosu danchaho.